Imfundo iqakatheke kakhulu ebantwaneni abancane. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bakwanise ukuhlonipha abazali ezindlini njalo bekwanise ukuthumeka uma besendlini bafundiswe esikolo

Ukungakwanisi esikolweni ayikho ukwehluleka impilo banengi abantu njalo abaphilayo ngenxa uomsebenzi wezandla sibonge ababuya lezikolo ezokufundisa abantu umsebenzi wezandla

Ukufunda kuqakathekile elizweni, sibongeni ababalisi abafundisa abantwana ngoba yikho lapho esithola khona odokotela labatshayeli bezindizamtshina kumbe abatshayeli bezimota.

Ukufunda kuqakathekile ebantwini abantu abanengi sebengacabanga ukuthi ukufunda akuqakathekanga bengazi ukuthi yikho lapha okuphuma khona odokotela abatshayeli bezindizamtshina labanye abanengi nengi

Imfundo yase University iqakathekile kakhulu empilweni yomuntu ngoba ivula amathuba omsebenzi lempilo engcono, ngakhoke kumele sizimisele njalo sisebenze nzima ukuze sifikele amaphupho ethu.

Ubuchwepheshe babuya lemfundo enhle kakhulu elizweni lethu. Kulezi insuku abafundi sokumele bayedlula ngaseYunivesi uma befuna ukuba ngabodokotela kumbe abatshayeli bezindizamtshina .